Dzimba dzinemarata akasvibira. Pane musiwo unemavara matsvuku. Pane zvimiti zvine mashizha akasvibira.

Motikari ine ruvara rutema yakamira pedo nemugwagwa mukuru uri pedo nedzimba zhinji dzakavakwa nezvitinha zvitsvuku.

Kapu chena ine svutu gadzike yakaiswa mukaka. Yakagadzikwa patafura yakasvibira pane ndiro chena ine zvekudya.

Shangu imwe chete tema iri pasi pane kamuti kane mashizha akatsvukuruka neakasvibirira pane sora rakawanda rakasvibirira.

Imba huru yomuturikidzanwa ine mavara machena nemafafitera maduku iri pedo nehwaya pane masora nezvimiti zvakasvibira.

Makombiyuta akasvibira ari mahofisi ine mapepa ane ruvara rwuchena akanyorwa neruvara rwutema.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa mukuru vakapfeka zvichena nezvitema. Vari pedo nemotikari chena netema pane muti une mashizha akasvibira.

Mhuka yatsvukuruka ine mhino tema nemaziso matema yakamira musango rine sora rakaoma nerakasvibira.

Murume murefu akamira akapfeka nhumbi dzakasvibira nenguwani mumusoro nevakadzi vakagara pamusika vachitengesa muriwo.

Mombe irikutsenga sora. Inemazino machena nemhino chena. Yakatarisa nemaziso matema.